Zama m-bɔŋɔ zamaatu maa zooya pam paɣiba ni dabba neesinima be bɛ nii bɛ nyɛla ban dɔhiri bihi neesi paɣa maa o yela liiga gaba ka pam o zuɣu o bi bɔbi bɔbiga.

zama n boŋɔ gbanpiɛlla ni gbansabila polisi n gba gɔ ko kuhiri bɛn gba so maa o yɛ liga ʒiɛ ka so jijam sabinli ka piɛli ʒɛpilipiɛlli bɛ la do tɛya bɛ do maani takuritɛ bɛni